Ame aɖewo le dɔ wɔm. Eye wole dɔwɔwuwo me. Woɖiɔ gakpokuku ʋi aɖe hã. Ame ɖeka tsɔ akɔ ɖe dɔwɔnua ɖeka gbɔ eye wòle dɔ wɔm kpli ke ɖeka hã tsi atsitre ɖe dɔwɔnua gbɔ hele dɔ wɔm. Dɔwɔnu gbogbo aɖewo hã le wogbɔ.

Ɖevi aɖewo wole eɣe ɖum, eɖewo le dzimewu yibɔ me eye eɖewo hã le dzimewu pink me. Ameaɖ

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe xexe, ele awu yibɔ me ele laptop ɖe asi le dɔ wɔm. dɔwɔnu aɖewo le bench dzi le egbɔ. Woɖo asi ɖe eƒe megbe. Kotoku aɖewo le afi ma.

Ame ame…dɔwɔla woame adre wole edɔ wɔm le exɔ tame. Woame atɔ̃ wodo dɔwɔwu ke woame at…en..woame atɔ̃ wodo gakpo kuku yellow ɖe eta. Ame eve mele dɔwɔwu me o.

Ame aɖewo le agble me eye wo le seƒoƒo dom. Ɖevi wɔme etɔ̃ ŋutsuvi wɔme eve kple nyɔnu vi ɖeka. Ŋutsu tsiti ɖeka kple nyɔnu tsitsi ɖeka hã. Wo katã wo le asiwui me hafi wo le dɔ la wɔm.

Nyɔnu aɖe tsitre ɖe dzodoƒe, ele dzimewu deama aɖe me. Sitovu aɖe hã le eƒe axadzi. Seƒoƒoti aɖe hã le eƒe megbe. Gatiwo le eƒe megbe.

Zikpui aɖewo le xɔ la me. Ekplɔ hã le afi ma. Agbalẽ kple nanewo le ekplɔ la gɔme eye nanewo hã le ekplɔ la dzi. Seƒoƒo tsi de hã le afi ma. Wokla nɔnɔmetata aɖewo hã ɖe glia ŋu.

Ɖevi wɔme adre aɖewo nɔ anyi ɖe atrekpui aɖe dzi le xɔ aɖe xa le fefem. Galɔn le woƒe ŋkume kple kotoku aɖe hã le woƒe ŋkume. Ke kɔɖinu aɖewo hã le anyigba le afi ma le woƒe ŋkume.

Ame aɖewo wole edɔwɔwu me eye wole dɔ wɔm. Woame eve wolé gakpo aɖe ɖe asi eye wole dɔ wɔm kplii, woame eve wole gakuku ʋɛ̃ me eye ame aɖewo hã wotsi tre ɖe adzɔge hele dɔwɔwu me hele wo kpɔm.

Nyɔnu wome eve wonɔ anyi ɖe esɔ dzi le tɔ to. Ŋutsu aɖe le awu ʋi me ele esɔa ƒe ka ɖe asi hele wo kplɔm. Nyɔnu ɖeka le woƒe megbe hedo abɔ ɖa. Ele awu blu aɖe me kple nika kpui aɖe me.

Ame aɖewo le demonstration wɔm eye wolé nuŋɔŋlɔ vovovowo ɖe asi. Ame aɖewo do awu yibɔ eye woɖɔ kuku dzɛ̃. Ŋutsu aɖe hã do awu dzɛ̃ eye wòle kuku yibɔ me. Ŋutsu aɖe hã le awu yellow me heɖɔ kuku dzi.

Ŋutsu aɖe tsiɔ akɔ eye wole edɔ aɖe wɔm, ke ɖeviewo ƒoxlae, wotɔ ɖe egbɔ, le enu kpɔm ɖevi ɖeka le ɖevi tukui ɖe asi eye wode asi ali eye ɖeka hã tsi atsitre ɖe ŋutsua megbe eye medo awu o.

Dɔwɔla aɖewo wole dɔ wɔm, atrakpui aɖe hã le afi ma. woame eve wotɔ eye wole asem ka. Amea ɖewo hã wozɔ va yina. Eka, dɔwɔka aɖewo hã wole anyigba.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui me. Ele awu yibɔ me. Ele edɔ wɔm le latɔpu dzi. Ekɔ latɔpu kɔ da ɖe ekplɔ hɛɛ lia ɖe eŋutsi eye nanewo hã le ekplɔ la dzi.

Awusatɔ gbogbo aɖewo va gbedoɖaƒe eye eŋu eme etɔ̃ wo pak ɖe xixe eye ame aɖewo wotɔ ɖe ŋu la gbɔ eye ame aɖewo hã wotɔ ɖe gbedoxɔ la ƒe ŋkume. Ŋutsu aɖe do awu piŋki le ŋu la ƒe ŋgɔ.

Eŋu aɖewo le hixɛ eye eɖo le agbadɔ gɔme, edzo biwo eye edzo bi agbadɔ hã, exɔ aɖo hã eye adzidzɔ le dodom le xɔ aɖewo me, ame aɖo le emɔ godo eye etsi hã le anyigba, eŋu aɖo hã wole mɔ godo

Ame aɖewo va dɔnɔkɔdzi. dɔnɔdzikpɔla wɔme eve wonɔ anyi ɖe kplɔ ŋu le woƒe ŋkume hele nu ŋlɔm. Wo le awu ʋi me. Dɔnɔdzikpɔla ɖeka hã tsitre ɖe ameawo gbɔ hele awu ʋi me. nyɔnuawo le ɖeviwo ɖe asi.

Wɔtse le agba me makrini le edzi koklozi hã le edzi, abladzo memɛ elã kple salad kple sabala hã le edzi, atadi kple sitɔ hã le edzi le agba la me

Ŋutsu wome adre wole tenisi kɔtu me eye wole tenisi bɔl ƒom. Ɖeka do afɔ yi, afɔwui yelo. Ame aɖewo le kɔto le wo kpɔm ɖo ɖa. Ame ɖeka le awu deama aɖe me.

Dɔwɔla aɖewo tsitre ɖe anyi eye wo le dɔwɔwu me. Eɖewo le dɔwɔwu lemɔn grin me eye eɖewo hã le edɔwɔwu orangi me. Eɖewo ɖɔ egakuku ʋi eye eɖewo hã ɖɔ gakuku dzi. exɔ aɖe le woƒe megbe.

Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka wonɔ anyi ɖe pɔtsia me. Ŋutsu ɖeka hã tsɔ akɔ ɖe wogbɔ. Wo le nane ɖe asi. Ŋutsu ɖeka hã tsitre ɖe afi ma hele awu yibɔ me eye ame aɖe hã tsitre ɖe woƒe megbe hele awu blu aɖe me.

Ɖevi nyɔnuvi aɖe le nuɖuɖu dom ne ŋutsua. Ŋutsu a le gaŋkui me. Agba kple nuɖuɖu le woƒe akɔme, kapu hã le ekplɔ la dzi le woƒe akɔme, gatsi kple nuɖuhɛwo le woƒe akɔme.

eʋu woameve aɖe wokpɔ afɔku , ɖeka le ɣii eye ɖeka le dzɛ̃, mototɔaɖe kɔ nɔvia ɖe moto dzi wóva yina ŋutsu aɖe tsi atítre ɖe afima ke ɖeka hã dó awu blu hele mɔmɛtsom

Nyɔnuvi aɖewo wota avɔ eye wokɔ srɔ̃ɖenu ɖe eta. Eɖewo do dzonu ɖe asi kple kɔme. Eŋu aɖewo va yina. Ame aɖe hã le afi ma ɖaa va yina.

amiaɖewo tsitre eye ɖeviaɖewo le wó dome ɖevi la le awu hi dzime wu hi aɖe me eye nyɔŋua ɖe hatsitre ɖe eƒe megbe ŋutsua ɖewo hã le eƒe ŋgɔ eye wóle nane fiamee amaɖe hã le agame hele wokpɔm

ɖeviaɖewo na anyi ɖe sukuxɔ me yevu nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe wó dome lɛ ɖɛvi ɖɛka gbɔ aŋɛ bag lɛ ɖɛvia ƒɛ kplɔ̃ dzi eye ɖɛvi nyɔŋuvi ɖeka kpla bag ɖɛ megbɛ ŋutsuaɖe tsitre ɖe muŋu

Ŋutsu aɖe va eɖa ko ƒe. Enɔ anyi ɖe zikpui dama aɖe dzi ele trɔses yibɔ me eye wokɔ enu ʋi kɔ tsiɔ kɔme ne. eɖakola le awu ʋi me eye woɖɔ kuku ɖe ta.

Dzɔdzɔme nunyadɔwɔla nɔ anyi ɖe afii wole dɔwɔwu ʋe aɖe me, eɖewo nɔ anyi eye eɖewo tsi atsitre. Nyɔwo kple ŋutsuwo nyɔnu ɖeka ɖɔ gaŋkui eye ɖeka hã le nu kom wole edɔ wɔm le ekplɔa ŋuti

Ame aɖewo le etsi me eye ame ɖewo nɔ anyi ɖe tsia me eye ɖewo hã tsitre ɖe tsia me. Ŋutsu aɖe le dzimekpo hele nika yibɔ aɖe me. Nyɔnu aɖe hã le awu ʋi me hewu abɔ ɖe ayame.

Nyɔnu wɔme eve aɖe wotsitre ɖe nudzadzra vovovowo gbɔ; atɔtɔ, watamelɔn, mago, kaɖɔt, tomatosi. Kusi aɖe hã le afi ma. Nyɔnu la ɖeka le awu yibɔ me eye ɖeka hã le awu blu me.

Ɖevi aɖewo kple yevu nyɔnu aɖe. Ɖevi wome atɔ̃ wokpla ɖe yevu nyɔnua ke ɖevi ŋutsuvi ɖeka tɔ ɖe woƒe ɖeviawo ƒe megbe hedo abɔ ɖa. Yevu nyɔnu la le awu ʋi aɖe me eye woɖɔ gaŋkui.

Ame aɖewo le edɔ wɔm. wo le gakuku yelo kple ʋitɔ me. Ame ɖeka tsitre eye wo le gakpo la le ayame. Nɔviawo tɔ ɖe egbɔ hele dɔwɔnua ɖewo ɖe asi.

Nyɔnuvi wɔme ene, ɖeka le agba ɖe asi eye ɖeka kɔ asi de agba la me. Ɖeka bla eta wɔme eve wo le nu kom eye ɖeka kɔ asi kɔ bu enu. Ɖeka le awu blu aɖe eye wo le avu blu aɖe ɖe asi.

Ŋutsu woame ve wole dɔwɔwu me, woɖɔ gakuku ʋɛ̃wo, wole nugo ɔrendzi aɖe me hele ayame. Wole dɔ wɔm kple iletrik kawo.

Ame aɖewo va ŋɔnudrɔƒe. Nyɔnu aɖe tsitre ɖe ame aɖewo ƒe ŋkume. Ŋutsu aɖe hã tsitre ɖe afi ma. Ŋɔnudrɔla nɔ anyi le ameawo ƒe ŋgɔ. UStɔwo ƒe flaga hã nɔ afi ma.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe frut wo gbɔ, elé aŋe kusi ɖe asi. Frutwo le afi ma abe atɔtɔ, amango, nyɔnu la le awu blu aɖe me.

Afɔku aɖe dzɔ ɖe ɖevi aɖe dzi. Nyɔnu la nɔ anyi ɖe anyigba eye wòlé ɖevi la ɖe asi hele avi fam. Sukuvi aɖe woameve wotɔ ɖe nyɔnu la ƒe megbe hele foto ɖem. Ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe nyɔnu la gbɔ hele eƒe ŋkume kpɔm, ele awu yelo me. Moto la mu ɖe nyɔnu la xa.

Yevu yevu woame etɔ̃ aɖewo le agble me. Nyɔnu woame eve kple ŋutsu ɖeka. Amadade, egbe dama aɖewo le woƒe megbe.